Trano lehibe iray : miloko fotsy ny vatany, ny eo anoloany misy ampahany mainty, misy lavarangana maromaro, vavahady vy miloko fotsy ny sisiny mainty.

Eo ambony talatalana iray, ao amina toeram-pivarotana iray misy karazana vokatra fanaovana volo maromaro

Miaramila maromaro manao fanamiana mitovy, manao akanjo miloko maitso tafika izy ireo, misy fehikibo fotsy aro tanana fotsy, kiraro mainty samy mitondra basy izy ireo.

Talantalana maromaro anaty toeram-pivarotana iray. Misy karazana fitaovam-pianarana maro toy ny kitapo lamba, kahie, penina, fitsipika, pensily hazo, hety, pensily hazo miloko.

Mipetraka eo ambonina latabatra iray : ny lovia bakoly fotsy, misy mofo gasy roa sy kaopy bakoly miloko mainty misy fotsy, misy kafe,.

Trano biriky iray mitafo fanitso miloko mena ny tafony, ny rindrina fotsy sy maitso. Misy varavarankely sy varavarana vy, misy lavarangana.

Toerana fipetrapetrahana iray ahitana zaridaina feno zava-maitso, misy seza plastika fotsy sy latabatra hazo, eo ambonin'izy io misy kaopy bakoly fotsy misy tahony misy kafe sy vilia bakoly fotsy ary vera bakoly mihoaka.

Toerana iray nahitana trano lehibe vita birika nisy lavarangana sy tohatra hazo, varavarakely, eo an-tokotaniny misy omby.

Toeram-pivarotana lehibe iray ahitana fitoeran'entana lehibe maro miloko mainty. Misy karazana legioma : ovy, karoty, tsaramaso tanora, votabia. Ary voankazo toy ny : akondro, voasary, mananasy.

Ao anaty trano filanonana iray, misy olona maromaro manatrika fiarahana mikorana an'ny olon-droa, mpanambady iray.

Tanàn-dehibe iray ahitana trano lehibe maromaro, olona mandalo sy mivezivezy eny amin'ny arabe. Eo koa ireo fiara.

Tanan-dehibe iray ahitana trano lehibe, fiara maromaro mijanona miloko volom-boasary sy fotsy, bisikileta, kodiaran-droa.

Lehilahy maromaro miasa amin'ny toerana iray izy ireo, manafangaro fasika sy simenitra ary manao azy io ao anaty gona iray.

Toeram-panaovana mofo iray, ahitana talantalana vy, misy lasitra maromaro fanaovana mofo.

Eo ambony latabatra hazo iray, misy kahie maromaro misokatra, karazam-boky maromaro, penina, fitsipika, solosaina ...

Lehilahy iray manao akanjo amboniny fotsy, pataloha manga antitra. Mijoro eo anoloan'ny tranobiriky iray.

Tanan-dehibe izay ahitana karazana trano lehibe maromaro, fiara mifamezivezy, kodiarandroa ihany koa.

Toeram-pivarotana iray ahitana zavatra maro, toy ny tongolo, tongolo gasy, ny sakaitany, sakay.

Fiara roa, miloko fotsy sy volondavenona, mandeha eo amin'ny arabe iray. Misy olona roa koa mitondra bisikileta mandalo eo.

Lehilahy iray manao fampisehoana lamaody ao anaty toerana fanaovam-pety iray, manao akanjo miloko fotsy izy io, misy vozony sy bokotra manga ary mandeha eo amin'ny karipetra mena.

Ao anaty toera-pisakafoanana iray. Misy olona maromaro : Lehilahy sy vehivavy ary ankizy, mipetraka misakafo eo amin'ny latabatra iray.

Lehilahy maromaro mivory anaty toeram-piasana iray. Manao aroloha samihafa izy ireo: manga, fotsy, mena, mavo. Eo koa samy manao fanamiana samihafa koa izy ireo.

Efitrano iray : ahitana vehivavy iray mianatra, ary mipetraka eo ambony seza, misy karazana taratasy maro eo ambony latabatra.

Trano fianarana iray vita biriky. Ahitana olona maromaro lehilahy sy vehivavy mipetraka mianatra eo ambony dabilio.

Tanàna iray ahitana karazana trano maromaro vita amin'ny biriky : toy ny fiangonana misy tilikambo, trano misy tafo fanitso, misy tafo bozaka.

Fanambadian'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray ao anaty toeram-pilanonana iray. Manao akanjo vita malalagasy izy ireo ary manofahofa satroka rofia ilay lehilahy.

Toerana iray ahitana olona mitondra sarety, fiara maromaro mandeha eny amin'ny arabe.

Tanan-dehibe iray ahitana trano maromaro, fiara maromaro miloko volom-boasary sy volondavenona, olona mifamezivezy.

Toerana iray ahitana trano lehibe maromaro, kodiaran-droa, miloko fotsy, manga, mainty.

Toeram-pivarotana lehibe iray ahitana talantalana maromaro : misy karazana vokatra atao amin'ny volo, ny tarehy, savony.

Tanàn-dehibe iray ahitana fiara maromaro mifamezivezy, trano lehibe, takelaka fanaovana dokambarotra.

Marito maromaro vita avy amin'ny vy, misy tahony hazo, misy tady ny tahony, mipetraka eo ambony hazo.

Ao anaty efitrano iray izay toerana fanaovam-bolo. Misy vehivavy iray manao akanjo ambony mena, misy vokovoko mena, mirandrana volo.

Trano lehibe iray vita biriky izay toerana fitsaboana izy io. Misy fefy tamboho manodidina, vavahady mainty. Misy ankizy mijoro eo anoloany.

Ankizy vavy maromaro mpianatra, manao aron'akanjo manga , mitingitingina mipetraka eo amin'ny tokotany iray milalao vato kely ary manao katro.

Lafaoro fandrahoana sakafo. Miloko fotsy sy volondavenona. Misy bokotra fandefasana fotsy. Mipetraka eo amin'ny tokontany iray.

Tanàna iray ahitana trano biriky lehibe miloko fotsy. Eo an-tokotaniny misy olona mijoro, fiara miloko fotsy sy mainty.

Eo ambony latabatray iray misy fotoavam-pianarana maromaro toy ny milona fanaovana kajy, ny hety ny pensily hazo miloko,"cahier".

Olona maromaro lehilahy sy vehivavy miasa eo amin'ny toeram-piasana iray. Samy manao fiarovan-doha izy ireo fotsy sy maintso ny lokon' izy ireo ary samy manao aro-tratra sy aro-vava.

Vehivavy iray mikarakara lakozia, mikarakara ireo fitaovana toy ny : vilany, sopera, zinga plastika. Eo ihany koa, mandrehitra afo koa izy.

Toerana iray. Misy olona maromaro manao fihetsiketsehana voahodidina miaramila maromaro. Manao fanamiana samihafa, ny sasany manao aro vava orona sy aroloha.

Trano biriky iray mitafo bozaka, misy varavarana, misy varavarankely hazo, misy zavamaniry eo an-tokotaniny.

Tanàna iray ahitana toerana fangalana solika, tsena kodiarandroa olona maromaro.

Toeram-pisakafoana iray : misy latabatra iray, misy lovia bakoly maromaro, misy vary amin'ny anana sy kitoza, mofo mamy, kafe ao anaty kopy bakoly misy ambaniny, vera misy ranom-boankazo.

Tanàna iray ahitana trano lehibe. Fiara maromaro, miloko mainty sy maitso mandalo eny amin'ny arabe.

Fiara mitondra mpanambady iray, miloko mainty, misy haingony mena sy fotsy : mijanona ao anaty toerana iray fanaovana filanonana.

Ny ankizy maromaro lahy sy vavy, manao akanjo miavaka, mivavaka eo ivelan'ny tokotany fiangonana iray.

Olona maromaro mipetraka mivarotra eo amin'ny lalana akaikin'ny trano biriky fotsy iray. Hita eo amin'izy ireo avokoa na hety na fanatsifana sakafo na antsy.

efitrano fisakafoana iray ahitana seza hazo maromaro, latabatra hazo iray, misy lamba mena, koveta vita amin'ny plastika.

Elefanta lehibe izay miloko volondavenona. Ao anaty toerana izay voahodidina zava-maniry : bozaka hazo misy raviny maitso.

Efitrano fisakafoanana iray. Ahitana latabatra maromaro. Misy lambany mena, manga.

Lehilahy sy vehivavy miasa eo amin'ny toeram-panorenana iray manao aroloha fotsy sy mena, manao aron'akanjo maitso ny ambony.

Toerana iray ahitana trano fiangonana vita biriky, miloko fotsy sy volondavenona, misy fefy hazo ; olona maromaro mijoro eo anoloan'ny varavarana.

Olona maromaro mipetraka sy mijoro ao anaty toerana iray izay fanaovana fanatanjahan-tena.

Lehilahy iray manao ankanjo amboniny mainty sy pataloha manga antitra, mitazona antsy izy io ary mipetraka eo amin'ny toerana iray eo alohan'ny hazo maniry misy raviny maitso, mamono kisoa.

Mijoro eo ivelan'ny trano lehibe iray vita boriky, misy rihana sy lavarangana, mitafo fanitso, misy varavarankely hazo sy varavarana maromaro ireo olona maro be.

Ao anaty efitrano iray, misy talantalana lehibe vita amin'ny hazo, misy karazany loko maro natao ho an'ny ankizy, tantara.

Tsena iray eny amoron-dalana, mivarotra kojakoja sy fitaovana maro toy ny lamba, fametrahana vilany, kosokosoka, baolina, fanatsihifana sakafo.

Toerana iray ahitana zavatra maromaro. Olona mitaingana kodiaran-droa manao aro loha. Fiara miloko manga, mena ary mainty.

Lehilahy iray manao ankanjo ambony fotsy, pataloha mainty, mitondra kitapo mainty, manao kiraro mainty. Mandalo eo amin'ny ara-be iray. Misy fanitso mianjera amin'ny tany.